Abafundi abancane bebanga laphansi ezingeni lokuqala lwezifundo nursery school bahlezi bayazidlalela abantwana bahlezi ndawonye.

Abafundi bebanga lakuqala emfundweni yaphansi i nursery education basesikolweni sabo lomama obakhangeleyo badla ukudla kwabo kwekuseni.

Imfundo yaphansi ezikolweni ezilezimali akhona ama"lab" lapho abafundi be"primary" abayenza khona ama "experiment" alingene bona.

Isikolo semfundo yebanga laphansi siyakhiwe kuhle kakhulu .Kulamafasitela amakhulu leminyango okungenisa umoya ukuze abafundi bafunde bekhululekile .Abafundi babonakala bethokozile bemi ngaphandle kwekilasi .

Kuqakathekile ukuthi abantwana abancane bahambe emfundweni yebanga laphansi ngoba yiyo ebandulela ukuba baye emfundweni yaphezulu ukuze babe ngabantu abalosizo ekwakheni umphakathi wakithi.

Imfundo yebanga lePrimary, amakilasi mahle alamafasitela amakhulu avumela ukuthi umoya omkhulu ungene uphephethe ukuze abafundi bengathelelani imkhuhlane ngokusweleka komoya ohlambulukileyo ovela phandle.

Amabhuku abafundi lakho konke abakusebenzisa ukufunda kwabo. Kufanele kuvikeleke phakathi ezindlini zokufundela. Kungakho imiduli kunye lamafasitela, eqinisiwe kakhulu, ukuze kungabi lokonakala, kumbe ukutshotshwa kwezinto, impahla zabafundi.

Ezikolo zemfundo ephansi zilokungamakhompiyutha okuncinyane okufundisa okhekhe izinto zokuqala eziqondana lamakhompiyutha apheleleyo.

Abafundi besikolo nxa sebetshayisile ukuya emakhaya bavame ukumelelana esangweni. Ukuze behambe bendawonye bevikelana beselusana bezebeyefika emakhaya.

Abafundi abancane bebanga leprimary bayaxoxisana bevule izingwalo lapho bencedisana ukuze bonke bazwisise okuyikho okuyisifundo salolosuku.

Kuvamile njalo kuqakathekile, ikakhulu kubafundi bebanga laphansi ukuthi ngemva kwezifundo zekilasini, baphume phandle okhekhe beyezidlalela.

Izindlu zokufundela amakilasi awabantwana bezifundo zebanga laphansi e primary zilemidwebodwebo emihle ekhangayo ekhuthaza uthando ebantwaneni abancane ukuthi bathande isikolo lokufunda

Abafundi nxa sebetshayisile isikolo abakhulu bayathatha abancinyane ebangeni lase "primary" abakhudlwana bathatha abanawabo abancinyane abasema "grade" okuqala bephume behambe labo emakhaya bebabhasopa.

Ikilasi yabafundi bebanga laphansi ngemva kwezifundo zabo sekuntambama amathebuli ayalungiswa kuhle kukiliniwe i"class" kulungiselelwa usuku oluzayo.

Ekilasini yabafundi bebanga laphansi amatafula ahlaliswe afola abafundi bahlala bendawonye ukuze bancedisane ukusebenza.

Sebetshayisile abantwana bemfundo yebanga laphansi. Abancinyane badonswa ngabodadewabo sokubuyelwa emakhaya.

Abafundi bebanga lesecondary abafundela imisebenzi yezandla kukhona njalo abafundela ukuba ngabomakanika bemitshina , sibona abafundi abazama ukuthi befunde belungisa imitshina ekhona esikolweni.

Umbalisi ufundisa abafundi bebanga le secondary. Ubuza imibuzo abafundi bephakamisa izandla ukuze baphendule imibuzo okutshengisa ukuthi izifundo abazenzayo bayazilandela ngendlela eqondileyo.

Abafundi kabanga le secondary bayafundiswa izifundo ezinengi ezitshiyeneyo. Abafundi abanye abangaphiwanga okwamabala bayafundiswa imisebenzi yezandla. Laba abafundi bona bakhethe izifundo zokuthunga.

Abafundi bahleli ekilasini, ngesikhathi umbalisi wabo ebancedisa umsebenzi abaqondana lawo ngalesi sikhathi. Bayazithokozela abafundi abanye bezidlalela njalo.

Abafundi bebanga laseyunivesithi bafunda izifundo zescience. Bakhangelisisa ngamagetsi ingabe ukwenziwa kwawo.

Abafundi bebanga lesekhondari bachasisa betshengisa ubuciko asebelabo ezifundweni zabo zemisebenzi yezandla kuzethekeli ezibavakatsheleyo esikolweni.

abafundi bebanga laphezulu e secondary bafundela izifundo ezinengi ezitshiyeneyo laba ngabafundi abafisa ukuba ngo dokotela bezinyamazana

Abafundi basesifundweni zokubumba bayadweba abanye imifanekiso abanye babumba ngezandla manje umbalisi uyalandelela ukuhlolisisa ukuthi abafundi bayalubamba yini ulwazi lwemfundo zeArt

Kulendlela ezinengi ezisetshenziswayo ukufundisa. Ingabe lokufunda kwabafundi ebangeni le secondary .Abafundi lapha benza ingxoxo mpikiswano .Ukuze bahluze imibono yabo langendlela abacabanga ngayo .

Kuqakathekile ikakhulu kulezinsuku ukuthi abafundi bonke bengayenzi kuphela izifundo zamabala kodwa kulemisebenzi eminengi engadingi amabala abafundi bayayifundela leyi misebenzi besasesikolweni besezingeni eliphezulu esecondary njengo kupheka ukubaza ukunusela ukukanika zonke lezo zinto

abafundi bebanga laphezulu ezifundweni abafunda ngokusebenza langokusebenzisa i computer bagxilile ezifundweni zabo belalele njalo benanzelela becwayisisa ukuthi kambe i computer isebenza njani njalo ingaba lusizo njani emphakathini

Abafundi bebanga le"secondary " asebekhula khulile bayaba lezivakatshi ezinengi ezigoqela kunye lamapholisa ukuze baxoxisane labo ngokuqakatheka kokukhula ukuze umuntu abelusizo emphakathini hatshi ukuba yisigebenga.

Isango elikhulu lesikolo semfundo lebanga le sekhondari. Kulotshiwe igama lesikolo egedini ngamabala amakhulu, kanti-ke igedi lilama sefa ukuthi nxa umile ngaphandle umpholisa akubone akuvulele.

Ezikolweni zikhona izindlu zokubala ezigcwele amabhuku ohlobo lonke manje olusetshenziswa ezikolo okuthiwa ngesilungu yilibrary. Abafundi bakuleyondlu bayavula amabhuku betshengisana ukuze babhale umsebenzi wasekhaya.

Emini yantambama abafundi besecondary bayabe sebeqedile izifundo zabo zosuku sebebuyela njalo ngemakhaya lapho abazefika bencedise abazali babo ngemisebenzi yangekhaya njengalokho kuyabe sokuhlwile.

Abafundi sebetshayisile esikolo bafundiswa izingozi zomgwaqo bayakwazi ukuhamba eceleni komgwaqo lapho okuhamba khona abahamba ngezinyawo ngoba emgwaqweni kulezingozi zezimota

Abebanga lesecondary abafundi, abafundela ukwenza imisebenzi yezandla enjengokunusela izinsimbi bamile phambi komutshina oyiwo obancedisayo ukusebenza imisebenzi yabo.

Abafundi be secondary base mlayinini okuthiwa yi assembly balalele izixwayiso abazethulelwayo yisethekeli sabo abaxwayisa khona ngokumele bakwenze ukuze babe lekusasa elihle.

Ukufunda kulezinsuku sokuphucukile ngoba kuyasetshenziswa ama khompiyutha, ingabe leminye imitshina okuthiwa ngama projector ukuze kutshengise abafundi izinto okhuluma ngazo bazibone labo ngamehlo.

Ezabelweni ikakhulu ezasemaphandleni kulamaorganisation, inhlanganiso ezikhangela ngokuncedisa abafundi ngokudla ukuze babelamandla okufunda bengacabangi ngendlala ezisemakhaya.

Imfundo yasesecondary ehlelakeleyo balezimota amakombi awokugijimisa abafundi ingabe ababalisi uma kukhona okuphuthumayo ukuze umsebenzi uqhubeke kungela izinkinga

Nxa ukufunda sokuphelile ingabe izikolo zivaliwe kubalulekile ukuthi iguma lesikolo lihlanzeke, iminyango lamafasitela wonke awamakilasi avalwe.

Ababalisi nxa befundisa abafundi babo, bayabhala emdulwini besebenzisa itshoko ukuze abafundi bakope okubhalwe ngumbalisi bakusebenzise ekubaleni belungiselela imihloliso yabo.

Ngemva kwezifundo zeclassini abantwana bayaqoqelwa phandle ukuze bafunde ezinye izifundo mayelana ngempilo ukuziphatha ukuhamba kwempilo nje uma sebeqedile umasebengaphandle endaweni

Abafundi bebanga lesecondary bavula izingwalo zabo beqhuba izifundo zabo kanti ke njengalokhu behlala bebabili etafuleni kuqakathekile ukuthi ongezwa kuhla agqoke imaski ukuze angatheleli ohlezi laye umkhuhlane nomza umvimbano.

Esangweni lezikolweni zemfundo yase secondary kulomlindi sango ukuze akhangele ukuvikeleka lokuphepha kwabafundi nxa besesikolweni

Ngaphandle kwesikolo sebanga lesecondary lapho abafundi abafunda izifundo ezibasa ephutsheni labo kuqakathekile ke ukuthi abafundi bahanjiswe lulezi zikolo ukuze amaphupho abo afezeke

Isikolo sabasakhulayo ,lapho abafundiswa khona imihlobo eminengi yezifundo .Kusiya ngokuthi bakhethe kuphi abafisa ukukulandela empilweni .

Nxa sebetshayisile esikolweni abantwana bebanga lesecondary bayabuyela ngemakhaya bethokozile njalo besiya lungiselela ukubuyela futhi kusasa esikolweni ukuze belungiselele ikusasa labo elihle.

Abafundi besecondary, bayadlala imidlalo etshiyeneyo ukuze bayelule imizimba yabo ingabanjwa yimikhuhlane. Kantike ezemidlalo njalo zilekhono elihle empilweni. Abanye bayathola ukuphila ngemidlalo.

Abafundi bebanga lesecondary bayehlukaniswa kusiya ngokuthi bathanda ukwenzani empilweni. Abanye bafundela izifundo zesayensi abanye ezokwenza imisebenzi yezandla. Lapha ngabafundi abafundela imisebenzi yezandla.

Inhlanganiso ezibona ngokuphila kuhle kwabantwana kunye lohulumende wamazwe, bayancedisana ukuze abantwana besikolo bazuze ukudla okwakha umzimba ukuze bakhuthale, basebenze ngamandla ezifundweni zabo bengacabangi inhlupho zenswelo zangekhaya.

Abafundi bebanga le Secondary bafundela ezindlini ezinkulu lapho abababalisi abatshiyeneyo bengavakatshela emakilasini abo bebaphathela izifundo zabo zebanga labo lesecondary.

Abafundi be yunivesithi benza ingxoxo mpikiswano abafundi, abafundisi babo bebakhangele ukuthi izifundo ziqhubeka kuhle yini.

Abafundi be Yunivesithi bacwayisisa bekhangele okwenziwa ngumbalisi wabo. Ukuze bafunde benanzelele ukuthi kusayensi yikwiyini okwenzakalayo.

Abafundi beyunivesithi. Asebefundela imisebenzi yabo bahlangene endlini yokufundela. Umfundisi ingabe utitshala wabo umile phambili uyafundisa abanye bafisa ukuphendula imibuzo ingabe ukubuza imibuzo ngokuphakamisa izandla.

Izifundo zeYunivesithi zidinga izakhiwo ezilohlonzi ukuze abafundi abaqeqetshwa kulezi zindawo bebelohlonzi labo ngoba kungela lutho oluswelakalayo ezindaweni abaqeqetshwa kizo.

Izethekeli zethekele abafundi beyunivesithi ukuze bazehlola indlela abafundiswa ngayo imisebenzi yabo ukuthi kambe kulohlonzi yini ukuthi ikusasa ingaba labantu abaqeqetshileyo ngendlela ezayakha izakhamizi.

Ihofisi lika lecturer weYunivesithi lapha abafundi ababuya khona bezobuzisiza maqondana lezifundo zabo. kukanti yikho njala lapho asebenzela khona manje umsebenzi wonke wobundisa kwakhe.

Abafundi beUniversity abafundela okuthiwa ngesilungu yicompeter technology. Wonke umfundi ule computer yakhe. Lapho abafunda besenza izifundo zabo ngezinto abazifundelayo.

Abafundi beUniversity abezinga eliphezulu bachasisa ngezifundo zabo ezivakatshini ezibayethekeleleyo. Bechasisa ukusebenza kwezinto abazivumbululayo ekufundeni kwabo bese university.

Abafundi bezinga laphezulu eleyunivesithi bayaqeqetshwa ngobunono obukhulu ukuze baphume beyazi imisebenzi ebalulekileyo labayifundeleyo ukuze babe lusizo kakhulu ekwakheni izabelo.

Akukho okuswelakeleyo kwabezifundo zase university .Ngoba bafundela imisebenzi .Ngakho imitshina yonke ebancedisayo ukuze baqeqetshe ngoku gcweleyo emisebenzini abayifundelayo iyatholakala.